Aba n'abajubi bariyo nibombeka bajwire ebijwaro omu mutwe

Nindeeba etuuha eriyo netambuura nindeeba yimutsya amaguru gaayo erimu netambuura omu binyaatsi bingi nindeeba netuuha emwe erimu netambuura

Egi nenjoki enjoki eriyo neguruka enjoki neza kuronda ekyokurya enjoki netuhereza nobwoki

Nindeeba omukazi ariyo nateera engoma ajwaire tisati aine na eshaaha aha mukono

Naareeba abajubi bari aha kirwa bari ahagati y'amaizi bariyo nibaziha ebyenyanja, abajubili babiri, bariyo nibatega ebyenyanja nibabijuba bemereire omu ryato ahagati y'amaizi bari aha kirwa

Nindeeba piki ziine abaana bineho ebidomora aha piki yaretwa omwana ari enyuma omu maisho gaabo bashangamu motoka omurubaju harimu emiti

Nareeba omukazi ajwaire burawuzi ayekomire akatambare omumutwe ayekoreire ebaafu ajumikiremu amasuwaani harimu nebikopo harimu nakenda kehe kokubisiimuura

Eri nishengyero abantu ahi bakushitamira hamwe eeh eri nishengyero abantu ahi bakubaasa kushutama bakagamba, bakaganiira bakaheerezana ebiteekateeko

Ezi nikomputa nindebaho komputa nyingi obuseri nindeebayo ebizimbe biringwa, omumisho aha nindeeba emichepe erimu ebimuri, nomurubajju nindebaho emichepe, komputa ezi nindeeba ziri ahameza, ndeeba chajja zazo

Ogu n'omuhanda, omu rubaju nindeebamu ebinyaatsi saidi eya saidi eya buryo nindeebaho oruyenje oruyenje rurimu obuti nindeeba nk'omugusha obuseeri nindeeba orushozi obuseeri kuri nindeeba ebicu omuhanda n'ogw'eitaka

Ezi ni karoori karoori nyingi munonga ziri omubinyantsi enyuma yazo hariyo emiti hariyo emiti mihaango hariyo emiti myingi mihango hariyo n'orugo ekisharagate kikozesibwe emiti.

Naareeba enturegye ziri omu binyasi nizitambura nizironda ekyokurya zarebeka gye zemeriire enyuma yaazo hariyo emiti hariyo na ebinyasi biringwa

Nindeeba enju za ebinyaatsi ngaruka ndeeba na ebidomoora biri omu maisho ga enju za ebinyaatsi ngaruka ndeeba omu rubaju harimu emiti ngaruka ndeeba enju ezo zishakize emwe eshakize ebinyaatsi endijo eshakize amabati gakura

Aga nindeeba n'amaizi kandi obu gari amaizi eryo niroobo niryenda kukwata eky'enyanja abo n'abajubi bakwise eiroobo rwabo nibeenda kurooba eky'enyanja

Nareeba omukazi ariyo nanaba omungaro nayegyesa omwaana weye kunaaba omungaro omukazi aine eishokye riringwa omukazi ajwire burawuzi ajwire empare omwaana we ajwire

Nareeba orurembo rurimu abantu baingi rurimu maju maingi motoka motoka ahazikuba nizerundanira nindeeba bainemu piki nibatwara abarikuba nibenda bagyende

Nareeba omushaija aine omwaana namwegyesa kuteera ebishuushani namwegyesa oku akubaasa kukwata ekitabo ky'okuteera ebishuushani

Nareeba enturegye nereeba omushaija omushaija ari aha piki ariyo navuga harumu haroho oruguuto enyuma yabo hariyo ebinyaatsi

Egi n'emiti ezi n'enshozi ezi n'empanga ebi n'ebicu nimbireeba emiti yaaba mingi enshozi empanga